Omukazi alikunoga emwaani nga emwaani edo diriku amakoola aga kiragala. Emwaani kuliku edakiragala embisi. Enenvu mmyuufu. Kwababaku amakoola amenvu aga yelllow. Omukazi ayambaire blouse ndirugavu

Emwani, empeke ede mwani ningi omusaadha ali ku di yoola. Omusaadha oyo muzungu

Amalibwa gali ku kilyo. Amalibwa gano, ekilyo kibaku amakoola ga kilagala era neilibwa liba lya kilagala era nga elyo eriliku.

Engoinha elikumbali okwenhandha, ela nga kiriku eisubi eririku amakoola aga kilagala, kuliku nhamabaale era nga ghali kwakiragho nha kasanha mu mabaale agho.

Empologoma dino diri ku muti aye nga omuti guno gulaga nga mukulu, mukulu, era muti mukulu. Empologoma dino dilambaire mu muti. Guliku amakoola aga kiragala empologoma dino kwe dilambaire ku muti ogwo

Omusaadha yatemye emiti alikwokya matafali era nga aligokyera ebisansa. Yatemye mukibali ebisansa nga avaire empale endirugavu no mudoozi gwa kitaka ne nkofira ya kitaka nga alikugya ku tanulu

Enduki diri ku kimuli. Ekimuli kino kya purple era nga kirimu olweru kyene kirimu olwa yellow kirimu no lwa kiragala. Enduki eno eri kunhunhamu amaadhi gamu agaba mu bumuli omwo

Ndiboona amagyi, obutiko, enhaanha, bunamulebwe, vakedo, kamulali, green pepper, butungulu. Amagyi meeru, obutiko bwa kikuusi kitaka, vakedo gha kiragala, green pepper gha kiragala, kamulali gha kiragala, enhaanha dha myufu.

Omusaadha ayambaile empale ya bulu no mudhozi mweru akubye ekikalu yesiba ogundhi omwirugavu. Ali ku idhuka. Ku idhuka ghaliyo supagulu, ghaligho banana pini bintu bintu ebyo. Era enhumba bagitaku langi ya bulu. Nonho ayambaile omudhozi gwa bulu empale ndhirugavu ghona ghaligho emikebe egya langi bintu bintu ebyo. Akapande ka MTN...

Bano bali kunaandha bali kuvuba bagemye amalobo era nga ono oghundi abekeire na kavera. Abandhi batyaime ku lubalama olwenhandha era nga bangi. Nga bavaire engoye. Olugoye esati nderu ne mpale ya kitakataka.

Olugudho. Kumbali okw'olugudho kuliku ebizimbe waliwo ne miti giriku amakoola ga kiragala era wansi waliwo eisubi, ebimuli biriku amakoola ga yellow. Enhumba diriku amabaati meeru, waliwo ne bipande. Biriku e langi endheru ne myufu. Ekizimbe ekyindi ekiri ere kiriku e langi ya yellow. No lugudho lulimu omisitale wagati ogwa yellow.

Omusaadha ali mu saati, mudhozi mweru empale ndhirugavu agemye eirobo ali kunhanda ava loba engege. Era nga aveare ekufira ndirugavu, yesibye akagoye kumunwa nga kalimu ebirugavu nhe bimyufu era nga ava loba engege kunhanda kwali era nga na maadhi mangi.